Paɣaba n yi kuligi na bi ʒirila taha ka kom bɛ di puuni ka yino gbubi guuka ka guuka mii maa nyɛ zaɣ dozim ka kaɣa lihi o nyaanga ka niraba ata bɛ tooni ka niraba ayi bɛ nyaanga

Nachimbili n di nachiinsi n ʒɛ bin nyura nyura di kolba nim ni kpɛri binshaɣu kirɛt shɛli ni ka bi zaŋ zali kirɛt dibanahi n nyɛli ka o mali shili ka bin ʒiɛhi ŋo n ku nyɛ o ni yɛ neen shɛŋa maa ku bɛ di puuni pam ka pili zipiligu ka gbubi baaji ka baaji maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaŋ liiga n zaŋ pa o boɣu

Sarati n niŋ ka chɛchɛ doya ka o pa chɛchɛ maa zuɣu ka so ŋmaari viidiyo n zaŋ moobal foon ŋmaara ka so mii kana ti lihira ka niraba ayi gba ʒɛ o nyaanga bi ŋmanila shikuru bihi n tiriti laatirisa bolfu zuɣusa ka laatirisa maa gba nyo

Zaham gbahabu shee n bɔŋɔ n nyɛ ŋarim n nyɛ paɣa so bɛ ni zaŋ zaham baligu n niŋ tahapoŋ ni n tam o naba zuɣu ka shɛli gba mii tamya n bɛ tahapona ni dibata dibanahi laasabu n nyɛli ka di zaa paya ka paɣaba maa zaa kaɣari lihiri tana n lihiri kamani bi dirila zaham maa daa

Paɣaba ayi n bɛ daani binwola kohabu shee ka bi bɛ moongu biɛni leemu nima kamantoosi ni din kam kpalim

Namda nim kohabu shee namda balibu kam bɛ di puuni namdi ʒiɛhi namdi dozim namdi piɛla ka bi tom ku zaŋ lada nima gbaŋ n zaŋ mali namda nim maa n zaŋ yili ni bi kohi ka di ni bɛ shɛli polo maa di tingbani maa din kam mirili ka di zaa viɛli pam

Doo nyama kohabu shee n bɔŋɔ din dangiri baan jara zaya ŋɔ silimiinsi boondila dobili yjusi ka kom ni yiri shɛlini na gba zeya ka din zɛyaŋɔ mi nya nema ni kperi kaa booti shɛlini kadi bɛ so duu zuɣusaa laatinim bɛ n gba nyo paya dipuuni